Fii tool la buñg gi mboxxa ak ñeebe. Ci biir tool bi, mu ngi am ñu toog, am ñu taxaw, am ñu sëggë, di bay. Ci tool bi, ñun ko wërrële bantë ak buum. Péégë tool bi mu ngi am ñax ak Yoon, nit di dox.

Lee tali la se kaw talibe muge am otu bu njol buye daw se kawam se pege yonn be muge am aye kerr ak betik , betik buye jaye aye mubu.

Nyatti nit nyu fi neh nyarr nyu wekh ak benah nit ku nyul. Bena gigeen bu wekh bi munge tog si kaw bante nyarri goor yi ki wekh ak ku nyull nyunge wakh

Lii ay ooto yu mag len, ay ooto kabiyo, nyingi ep ay saku yunj sol ba pare sen kaw, takk len, si boram mingi am ay nitt yu taxaw, si benen kabiyo bu weex bi, si boram mingi am garab,

li yoon la, ci kaw yoon bi më ngi am outo bi seetom bi di génn ci beneen pegg yoon bi më ngi am ay nit yiy dox. ñaari góor yu mag ñu gàdd seen saak ak ñaari xale liy jàng ñooñ tamit ñu gàdd seen baag, ñi ngi dox di dem.

Li leka la maalo ak soos nyu yeka ko si palat nyu jeel maalo bi teck soosi suple si kawam si kaw soos bi nyu teck fa bena hoopi loriya si sen pega bi nyu def fa jeen bunn ferer ba pareh.

Naari xale ak naari maag nyugi taxaw kenen jigeen bu maag bi mogi tiyeh dom sol mbuba bu nuul sol mbahana bun raba mogi wahat benen jigeen bu neka si peron bi koku mogi sol mbuba bu orance.

Tali bi mugii am ñetti Otto yu ndaw, benna Otto bu mak lampam ya ngi taka mugii ñaw. Ñaari Otto yu ndaw ñi ñgi dem bu wèèx ak bu ñuul. Ci kaw tali tamid mu ngi am kuy dox ci kawam ci pegga talli bi mugii am ay kër.

Muus bi mu ngi tëdd weer boppam bi ci diganteh miir ak pot bu am garab ci biiram. Muus bi ci yaramam bi mu ngi jahase mu ngi am lu ñuul, lu orance ak lu weex ci yaramam bi.

Sabou nyun fa def detol pur sangu.

Li njeeti rewi gambia bi la president adama barrow munge tok si kaw bang yu mak sul kaftan bu nyul yeketi luxhom yi teyeh wanted lenen si ganawam munge am aye nit yu takhaw

Jigeen ak benuh goor nyunge fetche goor bangi sul mbakhana bu xong khu si bopam bi jigeen yange sul yereh njakhass takuh aye chakhuh mungi ame aye perr nyunge takuh aye jeljelih sen ndigibi

Nyate sabarr yu tahaw nyari muge am aye bomm yu njol yunlen werrle benen be mum amut aye bomm nyate nyepu nuge am bante yu weehe yunlen werrle.

Goor al jigéen yu sol, ottees. Ñu ngi ottésu yiree bu ñuul. Jigeen ba ngi sol, keepal ma, takkë ay lam, takkë musooram taxaw. Goor baa ngi toog, teklaante tañkam, sol daalë bu ñuul ak tubooy. Jigeen baa ngi jël loxom bi tek ko si mbaggi goor gi. Goor gaa ngi toog teklaante tañkam.

Ki preseda Adama Barrow la njiiti réwi gambiya mu ngi taxaw ci biir auto yëkkati benna loxom mu ngi sol max sol mbaxana sol xaftaan ci yaramam.

ni ay jàng karleen yu taxaw di jàng ci xadigale ñu ngi taxaw sol seen yira jàngeekaay yu bulo jigéen ak góor ñu ngi sol ay kaala yu weex seen bopp jigéen ni ni jàng liggéey loptaan ci xadigalle

Li si bori taali la si kaw taali bi mogi auto bu seetum bi di gena si pegi taali bi mogi am suuf su xonxa fu bena auto bu naag tahaw fofuu nuun nak mogi am ay garab janneri naag bi di gena.

Nyii amb tahbahk kat lang nyenti gorr youye tabahk ci benen borr bi mougui am gorr bou tahaw teye banta sol mbagna mou am benen gorr bou sol lou nyull tiyee puspus di ndorr darra

Li gigeen la mugii sol yirèh bu bula ci yaramam bi takka mesor defarr kanamam bi jél loxom tèg ko ci kaw mesor bi jél benen loxom bi teyeh fa poset.

Li tabakh la etanse ci nyarri dek si suff mungi am aye mbari palan surr si sen ron mungi am aye yereh yunyuy jaye ak aye lekuh yunyuy jaye

Gigeen bu taxaw la mugii sol tek bu ñuul ci kaw bópam bi defarr kanamam bi sol róbbu ci yaramam bi teyeh kalpèh bu wèèx ci benna loxom bi.

Li nl ibirn ng a ba u maci kaw ban yu magi mi ngi am ngegenayu ban ci gannaa bagi mi ngi am ay baŋ yuñ wara lante ci benn taabataabal lekkeekaay ci kanam ban yu magi mi ngi am taabal bun tek ci kaw kapet négg bi mingi am lamp.

Li yun la yuni suff si pegi yun bi munge am aye autor yufa takhaw si kaw yun bi munge am aye nit yufy dokh si ganaw autor yi mungi am aye neek

Li jaru la, ay jaru yu mak palakeh. Ñug lèèn tek si kaw lu wèèx. Jaru yi nak jaru nopuh gigeen la.

Lee peche la peche bu tahaw se kaw barame garab mala bante peche be nak muge am yaram bu njol y se bore bopam be muge am jahase lu hauhu lu neete lu orance ak lu weehe.

Li muss la muss bi nak munge tok si kaw mirr munge xholeh ach nyarri nopam yaram bi munge ame lu jahasi lu nyull ak lu khawa orange ak yu wekh tutti

Li ay karate kat len li janga karate nyugi so yereh yu weex sen yaram nyenen yagi weka sen tankai si kaw fung takaw mogi am ay garab yu len woor.

Lii etaas la, etaas bi nak, ñung ko pëënturee lu weex, lu ñuul, ak lu xawa, xoñga, etaas bi nak, si buntu yi ak palanteer bi, ñu ngi am weer.

Ki gigeen la gigeen bu lèttu timbale ci kanam bópambi ci ganaw mu lèttu ko més mu jél puff bópambi ci deggi bi.

Lee gotu deew la se birr gotu deew be muge am deew gotu be muge am kuberr bu njol mu am lohou boku teye se kanamam muge am table se kaw table be muge am aye pote deew yufa tegeh.

Lii daalë la, daalë carax yu jigéen. Ñu ngi am lu orans seen kow, ñu ngi jël daalë bi tek ko seen kow, weer ko si miir bulo.

Li jààsi la buñ jél capu ko ci kaw bant mu wàw. Lu lèèn war mugii am ay ñax yu toy mbala ay garap bu ndaw yu toy.

Packete perr la bu neet teyeh se lohom be perr yuy neet yee de nan purr fache aye jaguru se birr yaram se ganaw lohou be muge am table se kaw table be muge am perr ak yenen bagass nu tegeh se kawam.

Ñii ay goor lañ, yu tiyee diw, keesi niw, si seen mbaggë. Si kow keesi ni bi mu ngi am falaawa, si ganaaw Goor yi, mu ngi am ay jigéen.

Kee fach katla muge teye lohou neete ku febarr beneh lohom be jel deret defku se machine be bum teye se benen lohom be machine be daye hol sukarr se yarame neet.

Li masin la masin bi ñii teyeh ci loxo ñii janga ño ko dèè jafadiko, janga kat yi mu lèèn di jalaleh ci wali konteh.

Lii garab la bu neka si paket, mu am loxo bu ko tiye, garab bi nak dej koy jafandikoo di facc ay jangaro yaram, si ganaw mingi am tabul, si kaw tabul bi mingi am ay garab ak yenen bagas yu tege si kaw tabul

Li garap la garap bu nekuh si packet si kaw packet bu nyung fa binduh turi garap bi ciprofloxi dai Fatch jangoro si birr yarami dumi adama jangorro bu melni birr bu daw ak yenen amna benuh baram bu teguh si kawam

Lii bagaas la bu facc kat yi di jafëndeko si palaasi fajee kaay yi. Mu ngi buum bu ñuul si diggë bi, am lu melni palaat si chat bi, am ñaari wéng si kowam, ñarri wéng yi sila facc kat yi di tek seen noopu yi, jël palaat yi tek ko si dëni ku féébar ki

Bi talila bi ñaari auto di daw auto bu weex ak bu nete ci ganal tali bi mëngi am ñaari etaas yu dendalante ci beneen ay taas bu pare mëngi am ay bitik ci suufam ci beneen etaas bu pare gut bi ngi am ay auto yu taxaw.

Li ay bagaasi liir la, ay kusee liir yun teklanteh ci kaw def lèèn ci paket ci suuf mugii am ay diwi liir yun def ci ay bottèl.

Lii ay orans la yuñg jóór si kees, si kow, ñung fa Tek ay orans yuñg xoli ak xolit i orans. Ñarri butel i ndox yuñg tek si kow.

Lii wénge la, wénge bi ñung kooy uwee, kele, kélé la bi, defar katti Otto yi di jafëndeko.

Li ay bindé kai la, bindè kay yi nit ñi di jafandiko di bindi . Ñi ngi am jurom mi bindè kay yu ñuul ñaari bindé kay yu wèèx ak ñaari bindé kay yu bula.

Li gaage la si peegi gaage bi mogi am mogi am ay laal nopa lu kai mogi am tamit ay mbaari palansor si ruun mbaari panasori mogi am ay bang ak ay tabul mu am bena pot bu am garab si biram si benen koteh bi mogi am ay nitt yu fa tog.

Li anmorr laah , anmorr buuh em njateh buntah , njateh buntah yeeh yep nun guuh defarreh werr, ak teyehgai si kanam enmorr bi mukeh em bang bufah tekeh.

Nyi ay mileter len nyungi sol sen yereh mileter ak sen mbahana di dox di wah nyum yepa di dem bena yuun si sen koteh mogi ma neeg bufa neka si meeri neeg bi nyun fa taff tabala binda fa jama si keuri ak jama si aduna.

Lii palaas i jaangee kaay la, si biir, mu ngi am ñu toog ñenen ñii tax sol seen yiree jangee KAAY yu bulo ak yu weex, mu am xalé bu taxaw ak jàngale kat bi ñu joxoñge

Li moy yaya jammeh nekon njeeti rewmi munge sul yereh militer bu xhong khu

Li aye bowl len aye bowl yun tek aye buli kawsu ak nyarri bowl li wunje nyari bowl li wunj yu xhong khu nyun len tek lanteh ak aye sen kuber nyarri bowl li wunje yu xhong khu bu neka munge ame japeh kai

Nyi ay tabaxkatleen ay mason neeti mason keneen ka ngi taxaw teye wung naar yaa ngi took nugi xool wung yi ci suuf.

Li pejeh laah , pejeh buuh tahaww si chaah mukeeh tahaww si banhass si chaaheeh , pejeh bi yaramam beeh mukeh ahh meh luuh nul , lu honha.

Lee ferry la neka se kaw noh se birr ferry be muge am aye neete ak aye otu ak aye bagass.

Nyii aye jaga kat lang nougui tok cii birr palasci jayekaye am nyou sol aye simis you bulla am nyou sol you weck

Li xale bu jigeen la mogi tog tiyeh keyti jangeh kai si loxombi mogi senn mogay lata mbopam bi sol yereh bu am lu nuul ak lu neteh si kanawam mogi am nyufa tog.

Kii hale bu jigéen la bu taxaw mi ngi sol tekk bu ñuul ci boppam bi defar karamam bi sol yira bu nete ñaw ko dagit ak sipa mu tee saag ci loham bi takk lam jël benn loham bi tekk ci kaw tegam bi.

Li i xoosekaay la daggeekaay ak xolleekaay mi xolli karot mbala pomputeer, pataat mbala newe ci beneen booram bi më ngi am xolekaay ci diggi bi mingi am xoosekaay ci beneen chat bi mu ngi am daggeekaay.

Ki jiggéen la mogi toog ci kow bang sol wax ci kow wax bi nung fa tekk yere venkeer bu ñuul mogi takka musóor bu cokola am benn zaari morso bu lomasee ci boori mbaggam bi bu weex am jigeen yuko wor ci gànnaaw.

ñi ay ñeenti jigéen leen, kenn ki mu ngi toog ci kawbaŋ sollu weex ak lu ñuul sol kaala bu weex ci boppambi. ñatti ñi ngi taxaw def ay tek seen bopp, kenn ki mu ngi sollu ñuul ku nekk ci digg bi mu ngi sollu weex, ku nekk ci beneen koto bi mu ngi sollu nete.

Li ay groupi nit len yu neka si birr church di jamu sen borom nyun nyugi taxaw goor ak jigeen yeketi sen loxo yi si kaw goma sen boti di nyaan.

Kii Usainu Daabo la, më ngi taxaw yekkati benne loxom bi, më ngi sol yire bu cokola, mu am lum fa taf lu nete, më ngi sol weer, weeri yu ñuul, më ngi sol mbaxana bu ñuul tamit, më ngi am gurub bu ko toppu si ganaaw.

Ñii ay xale yu jigéen lañg yuy jaañgë, ñu ngi taxaw gurupoo, mu am nit ñu ñuul ak nit ñu weex, ñu taxaw sol seen yire jañgë kaay. Seen yiree jangee kaay, cuub la. Cuub buñg cuub bee lu weex ak lu bulo.

'Ni ay xale góorleen yi jàng ñi ngi sol ay yire jangeekaay yu weex am kenn ku taxaw tée bagaasi jàngeekaay mu am ñeneeñ yu took ñi ngi tekk seen peeti jangeekaay ci kaw taabal di bindi

Li palass seeh fajeh gaai laah , mugeeh emm faaj kaat yuuh sol yereh yu bulo , mu emm njareh police goor ak jigeen yu sol yereh yuuh bulo tamit y nukeh sol mbahana yu nuul si seen bopah yeh muuh emm goor buuh toog yuuh gooi faaj emm haleh buuh goor buuh tahaaw kanawam.

Lii tabla la, buñg tek si boori yoon. Ñung fa bindë dara ak def fa saaru nit. Ñung fa bindë naan," kaay leen sanni karta si jaamu", di wane tayimi saani karta. Si ron tabla bi ñung fa taxawal Otto bu weex.

Li autor bu mak la mungi am lu neteh si yaramam bi munge jel suff si diku wakhi diku sul si autor cabiun bi autor cabiun yi nyunge rangalante bu wekh munge jel suff si diku sul si birr cabiun bi

Lee otu la mug se kaw yonn otu be muge am aye neete nu weehe se biram bounta be muge obeh ku otu be muge am lu hauhu, lu orance ak lu weehe se yaramam be nu beda fa beda bu njol se yaramam be.

Li aye goro la young tek ci aye cop you wow nyou ndorr ko fa goro yi nyou gui am lou weck am you konku

Lii yoon la bu am otto yuy daw si kowam, ak nit ñuy dox si kowam. Mu ngi am tablë yu ñuy yébaanëy dara. Si tabla bu ñaakë ba ñung si yébaane ay bagaas i nëëk, yu melni kom tele, firige ak masini foote kaay. Si ganaaw tabla boop, mu ngi am tablë, buñg bindë, ñu naan dallal leen jaamu si Gambiya.

Lii pot la, pot i diwii karaw. Mu ngi am kubeer bu weex, si yaramam wi mu ngi am rëddë yu nétté. Ñu ngi bindë si pot bi bindë yu weex ak bindë yu ñuul.

Lii etaas la, etaas bu am si suuf si ñaati dek, si suuf si ñung ko karo. Ak mu am buntu yu weex. Si kow mom, parégut, ta amagut ay buntu tamit.

Nyi ay tahax kat ken nyui yeeg si kaw di tabax naari tabax kat kenen ki mog sol mbuba bu bulo ak mbahana bu nuul kenen ki mogi sol mbuba bu neteh ak mbahana weex nyugi tabax.

Ki jang khala mungi sul buredeh bu wekh bum nyaw robu si yaramam bi mu takuh chain si batam bi takuh jaroh si nopam bi dafar kanamam bi jel tek bu nyul sul ku si bopam bi puff ku si diguh mungi jel bena luxhom bi ach ku si mbagam bi jel benen luxhom bi teyeh fa puset

Li malola ak soos ci yaasa bun yakk ci kaw palaat bu weeh. Soos bi mu ngi am ay kaane salaat ak kaane bu honku ci kawam.

Li dakhen la dakhen bunye yakuh si dakhen bi mungi am limong ak kaneh bu xhong khu ak kaneh danger sipah sipah si kawam ak ruuf bunye farech si kawam

Lee garab la packete garab bun tek garab be nug faye waneneh daye fache metet se yaram garab be se packete be nung fa bede bede yu bluelo ak yu weehe se cartoon be muge am lu bluelo lu orance ak lu weehe.

Li ay jén la, ay jén yi ndaw, ñing lèèn di óyeh jén ni waas. Waas yi ñing lèèn tek ci bool bu netteh.

Li jeek la mungi tek machine si kaw tabul di nyaw mungi tok di nyaw mungi takuh musor bu nyul si kaw tabul bi mungi weex si bopi machine bi bopbu nyul la

Ñi ay jàngkat leen ñett nit, ñi ngi toog ñoom ñepp sëgga di bindi ñaari jigéen benn góor. Góor bi mëngi sol mbub bu bulo, jigéen bi ku nekk ci diggi bi më ngi lettu mees, sol mbub bu weex, benen jigéen bi më ngi sol kaala bu ñuul.

Kii mingi am karaw bu weex bu gaat, si boppa bi, mo jal rade rade zigzag si kote boppam bi

Kee janha la janha bu tahaw se kaname bountu muge sol yereh roubu bu sokula muge sol tekk se bopambe defarr kanamam be wache nyare lohom ye fum tahaw se merr be nung ku karou, karou jahas.

Li gigeen la mungi takhaw singe munge sul yereh bu orange bam nyaw daget ak cipah munge takkuh chain sul tek bu nyul si bopam bi munge teyeh kalpeh si luxhom bi munge si bunti werr

Li kapenta la mugii yureh masini sudeykay, masini sudeykay mugii sudey tabull. Tabull bi tabull li weñ la, masini sudeykay bi mugii gèneh safara.

Ki gigeen la bu taxaw waneh ganaw lèttu ay més yu guddu mugii ñaari loxom yi tek ko ci kaw més bi. Mugii sol mbubu bu ñuul ak sipa bu bula ci ndigi bi mugii am lu wèèx.

Kii jigeen la, mingi taxaw si biir niig, si biir niig bi mingi am bang bu weex, ak tele si miir bi, ak pot bu am garab si biiram, jigeen bi mingi sol per si boppam bi, mo sol roba gudu bu xar basi oom yi, mu sol daale carax

Lii leekë la, leekë buñg tek si kow palaat, leekë bi, mburu la, mburu sén fuur. Si biir sén fuur bi, ñung fa def kakumba, salaat, tamaate ak yaapu si biram. Si koteh palaat bi, mu ngi salad, salad bi mu ngi am kakumba, tamaate, kaané salaat, kaané bu xoñxu.

Kii jigeen la, jigeen bi mingi dajale kawarem bi si bori kanamam bi, jigeen bi solut mbuba, mingi ngi dumoyu, si nopambi mingi tegke jaro bu guda ak nyati jaro wees si nopam bi, mingi teglante loxo yi

Ntti yi nyugi tawaw nyu am ay jigeen ak bena goor nyu am genna bu hamanteneh ay jigeen nyun fay domba nyu am naari maag yu jigeen yu tiyeh seni dom am benen Kenna yu naari xale neka am yenen naari xalex yu jigeen yu tahaw nekun def dara mo am bena bowl bu tege si suuf am dugom si birram nyugi am ay neegi nhaax ak neegi cemann.

Li beñeh la, ay beñeh fariñ ñing lèèn tek ci kaw palaat bu wèèx. Si kaw palaat bu wèèx ci kaw palaat bi mu ngi am bóól bu ndaw mugii am sóós bu xonxu ci biir ram.

Li tali la si kaw talibi mungi am aye autor yufy daw benen burr bi mungi ame nyarri autor taxi ak autor cabiun yufy daw di dem si benen kuteh bi mungi ame autor buye nyuw nyarri lampa bi nyunge takuh